Inshuran lafiya ta ƙasa. Inshuran lafiya ta ƙasa shiri ne na gwamnati dake bada daman mutane su daman samun kulawan lafiya mai inganci da kuma arha. Yana aiki ne ta hanyar da mutane ke biyan kuɗi akai akai zuwa asusun da za’ayi amfani dashi wajen biyan kuɗin lafiyar su. Ga wasu fa’idiji na inshuran ƙasa. Na farko damar kulawar lafiya mai inganci tana bada daman mutane su samu damar samun kulawar lafiya mai inganci daga cibiyoyin kiwon lafiya masu inganci. Sa’annan na biyu inganta lafiyar jama’a tana taimakawawajen inganta lafiyar jama’a samari. Na uku rage talauci, inshoran kiwon lafiya ta ƙasa tana taimakawa ta hanyan rage nauyin kuɗin kulawar lafiya ga mutane. Yadda inshuran kiwon lafiya ta ƙasa take amfani akwai na farko mutane suna biyan kuɗi akai akai zuwa asusun lafiya. A biyu idan mutun ya buƙaci kulawar lafiya zasu iyya zuwa cibiyar kiwon lafiya mai halartar shirin. Na uku cibiyar kiwon lafiya zata nemi biyan kuɗi daga asusun lafiya. Yakamata ayi rigistan inshurance kiwon lafiya ta ƙasadomin ingattacen kulawa daga asibiti masu inganci cikin sauki. Nagode

Jiɓɓan lafiya jiɓɓan lafiya sune kwararru ma’aikatan kiwon lafiya wanda ke aiki ƙarƙashin jagorancin likitoci. Suna taka mahimmiyar rawa wajen kula da lafiyan al’umma. Wasu daga cikin ayyukan da jiɓɓan lafiya keyi sun haɗa da. Na farko kula da marasa lafiya, jiɓɓan lafiya suna kulada marasa lafiya a asibitocin gida da kuma al’umma suna bada magunguna canza tufafin inda ake kwance da kuma taimakawa marasa lafiya a cikin ayyukan yau da kullum. Na biyu gwajin lafiya jiɓɓan lafiya suna gudanar da gwaje gwaje na yau da kullum kamar su gwajin jini da fitsari. Na uku ilimin lafiya jiɓɓan lafiya suna bada ilimummuka akan lafiya ga al’umma game da cututtukan, riga kafin cututtukan da kuma mahimmancin kiyaye lafiyan. Na huɗu tallafin lafiyan jiɓɓan lafiya suna bada tallafin lafiya ga al’umma kamansu shirye shiryen riga kafin cututtuka da kuma shirye shiryen kula da marasa lafiya mata da yara. Don zama jiɓɓan lafiya ya zama dole a kammala karatun jinya a makarantan jinya, bayan kammala karatu, dole ne ayi rijista a hukumar dake kula da jinya. Jiɓɓan lafiya sunada mahimmiyar rawa wajen kiyaye lafiyar al’umma. Suna aiki tuƙuru dan taimakawa marasa lafiya su murmure kuma su inganta lafiyar al’umma gaba ɗaya. Nagode

Cima mai kyau a lokacin ciki, lokacin da mace take da ciki shi ne lokaci mai matuƙar mahimmanci a rayuwarta yana da mahimmanci a rayuwar mace, yana da mahimmanci a ci abinci mai gina jiki a wannan lokacin dan lafiyar uwa da kuma jariri. Abinci mai gina jiki yana taimakawa wajen na farko lafiyar uwa, yana taimakawa wajen kare uwa daga cututtuka kamar su anaemia da kuma ciwon jinni, sannan rage matsalolin haihuwa yana rage yuwuwar samun matsaloli a lokacin haihuwa. Na uku yana taimakawa wajen girman jariri da kuma cigaban jariri yadda ya kamata. Abubuwan da ya kamata mai ciki su ci sun haɗa da: ‘ya’yan itatuwa da kayan marmari, suna ɗauke da vitamin da ma’adanai masu yawa kamar su vitamin c, polics da kuma potassium, na biyu dankali, wake, kwai, madara da youghurt, kifi suna ɗauke da sinadarai kamar su carbohydrates, fatigue, acid, omega 3, sannan calcium da dai sauransu kuma suna da mahimmanci a cigaban kwakwalwan jariri. Abubuwan da ya kamata mai ciki ta guji ci ka da ta rinƙa ci sun haɗa da cin abinci mai yawa, abinci mai gishiri, abinci mai kitse, kifi mai yawa, ciffee da shayi. Muhimman magungunan da ya kamata ta sha sun haɗa da: wato calcium, iron, cin abinci, mai akai-akai, sannan ta rinƙa yawaita motsa jiki, ziyartar asibiti dan gwajin lafiyarta da na jariri sai kuma tuntubar likita dan shawarwari masu mahimanci. Na gode.

Shirye-shirye akan ɓarkewan cututuka. Shirye- shirye don farkon ɓarkewan cututuka sun haɗa da tsare-tsare da ayyukan da akeyi kafin ɓarkewar cututuka masu saurin yaɗuwa, kamar su cutan kamar su cutan kobid niytin, ibola da kuma zazzaɓin lasa. Yana da mahimman, yana da matuƙar muhimmanci domin: Na farko rage yaduwar cututukan, shiri mai kyau na iya taimakawa wajen gano cututuka da wuri, wanda hakan ke rage yaduwansu, yiwuwar yaɗuwarsu cikin sauri. Sa’annan, kare lafiyar jama’a, shiri sosai na iya kare lafiyar jama’a ta hanyar samar da isashen kayan aiki da ma’aikata don ansa kiran gaggawa a lokacin ɓarkewar cutan. Na uku rage tasirin cututuka, shirin domin ɓarkewan cututuka na iya rage tasirin ɓarkewan cututuka ta hanyar rage yawan mutanen da zasu iya kamu da cututukan da kuma suka mutu. Muhimman abubuwan da suka shafi safi shirin farko don ɓarkewan cututuka sun haɗa da: Na farko ayyukan bincike, da tara bayanai game da yaɗuwar cututuka Na biyu tsari da aka tsarawa don kiran gaggawa a lokacin ɓarkewan cutan. Na uku, wayar da kan jama’a game da cutan, matakan kariya da kuma yadda za ayi idan akwai ɓarkewan cutan. Huɗu, samun matakan kariya da za a iya ɗauka, kaman su wanke hannu da kuma gujewa taron jama’a, Na biyar, shirya kayan agaji kamar su abinci, ruwa da kuma magunguna don anfani a lokacin ɓarkewar cutan. Na huɗu, na shida ,tuntubi hukumomin kiwon lafiya da samar da karin bayani game da shirin tun farkon cututukan. Shirye-shirye akan ɓarkewar cututuka yana da matuƙar muhimmanci don kare lafiyar jama’a yana da kyau ayi shiri kafin ɓarkewar cututukan don rage tasirinsu.

Jama’a barkanmu da warhaka yau za mu tattauna ne akan ciwon daji na kwai, wato mahaifa. Ciwon daji na kwai shi ne ciwon daji da ke faruwa a cikin mahaifa, kwai shi ne wani ɓangare na jikin mace wanda ke sakin kwai domin a samu haihuwa, ciwon daji na kwai na iya faruwa akowane lokaci amma yawanci yana faruwa ne a tsakin mata masu shekaru hamsin zuwa saba’in. Alamomin ciwon daji na kwai sun haɗa da kumburin ciki, ciwo ciki, matsalar fisati kamar jin zafi yayin fitasri ko kuma yawan yin fitsari, sa’annan jin yawan gajiya, sa’annan akwai rashin cin abinci, ciwon baya da kuma canjin al’ada idan kuna da ɗaya daga cikin kalan waɗannan alamomin ya kamata a tuntuɓi likita. Dalilan ciwon daji na kwai sun haɗa da tarihin iyali na ciwon dajin kwai, sa’an akwai rashin haihuwa, akwai yin amfani da magungunan hana haihuwa na dogon lokaci, sa’annan cin abnci me yawa yadda ake gano ciwon daji na kwai. Akwai duba jiki, akwi gwajin jinni, sa’annan akwai duba ɗan taye, akwai laforan lafaros kofi. Maganin ciwon daji na kwai, akwai sun haɗa da yadda za a magance ciwon daji na kwai, akan iya magancewa ta hanyan yin ayyukan tiyata, akwai kuma akwai magunu nata kemoterafi sa’annan kuma akwai kuma akwai magungunan radiyeshon. Ciwon daji na kwai na iya zama me tsanani, amma a yana iya yiyuwa a yi magnai idan da alamun ciwon daji na kwai sun bayyana da farko idan har kun ji daga cikin alamun da muka lissafa, ya kamata a tuntuɓi likita nan da nan. Na gode.

Yadda za magance matsalar ɗaukan nono da kyau. Magance matsalar ɗaukan nono a shayarwa yana buƙatan juriya da dauriya da kuma dabaru da zasu taimakawa wajen magance haka. Idan jariri bai iya ɗaukan nono da kyau, yana iya haifar da matsaloli dashi da kuma mahaifiyarsa. Matakan da za a iya bi don magance wannan matsalar sun haɗa da: Na farko, mahaifiyar jariri da zata rike jaririnta cikin yana yi mai kyau, sai ta tallafo kansa da gwiwan hannunta ta kuma tallafo duwawunsa da tafin hannunta, sai ta manna cikinshi da nata, sannan kuma daya hannun nata zata riƙo nonon da yatsunta, a ƙasa ɗaya kuma a sama ba irin rikon almakashi ba, tabbatar da kumatun jaririn ya fara taɓa nonon, sannan hanci, sannan kuma bakinsa, a hankali zata saka kan nonon nata akan leɓensa na kasa, don jaririn ya taimaka ya buɗe bakin nasa da kyau, ta yanda zata iya saka bakin kan nonon nata gaba ɗaya ya shiga cikin bakinsa, ba kan nonon kadai ba, hakan zai taimakawa jaririn yasha nono da kyau, kuma ba zai bar iska ya shiga cikin cikin yaron ba, kuma zai taimaka wajen rage radaɗi da kuma jin zafi a lokacin shayarwa. Na biyu, tabbatar da cewa mahaifiya tana cin abincin mai kyau saboda hakan ze, ze taimaka wurin samar da nono isashe ga jaririn sa’annan kuma ta dinga shan ruwa akai-akai Na uku, idan jaririn yana da tsukakken baki kuma baya iya kama nonon kwata-kwata ko kuma yayin da yake shan nonon tana jin radaɗi, ta tabbata ta nemi masana su dada koya mata, su bata wasu shawarwari. Ku sani cewa ba dukkan yara suke iri ɗaya ba, abinda zai yiwa wannan ba lalle ya yiwa wan can ba, amma da juriya da dauriya da kuma samun tallafi da tarairaya mai kyau za iya magance matsalar ɗaukan nono da kyau. Na gode.

Binciken ƙwai. Binciken ƙwai shi ne tsarin lura da al’adan mace don sanin da lokacin da ƙwai ya fito, wato lokacin da mahaifa ya saki ƙwai. Sanin wannan lokaci zai yi amfani ta hanyoyi kamar haka. Hanya ta ɗaya shi ne tsarin iyali bibiyan ƙwai yana taimaka wa ma'aurata sanin lokacin samun ciki, ta hanyan tantance lokacin da mahaifa yake sakin ƙwai. Hanya ta biyu da yake taimakawa shi ne wayar da kan haihuwa, fahimtar tsarin ƙwai na iya taimakawa wajen kula da haihuwa da lafiyar haihuwa. Na uku kiyaye haihuwa, sanin lokacin da ake sakin ƙwai yana taimakawa wajen tsarin iyali. Hanyoyin da ake bin diddigin ƙwai sun haɗa da sanin zafin jiki, ana iya recording ɗin yanayin zafin jiki don gano lokacin sakin ƙwai a mahaifa. Na biyu duba gaɓoɓin mahaifa, kulawa da canje canjen da suke faruwa a bakin mahaifa yana taimakawa wajen gane lokacin da mahaifa ya ke sakin ƙwai. Na uku kayan aikin tsinkayan kwayan halitta. Yin amfani da igiyoyin gwaji ko na’urori don gano lokacin sakin ƙwai mahaifa. Na huɗu wayar hannu yin amfani da manhaja a wayar hannu da ke bin yanayin jinin al’ada don sanin lokacin da mahaifa za ta saki ƙwai. Sanin tabbacin lokacin sakin ƙwai na mahaifa na iya zama ƙalubale, saboda banbancin ɗaiɗaikun lokacin al’ada da tsarin ƙwai. Duk da haka ta hanyan haɗa wa’innan hanyoyi da yawa da kuma amfani da fasaha, mata za su iya samun kyakkyawan fahimta game da lafiya haihuwar su da yanke shawara mai zurfi game da tsarin iyali.

Faɗakarwa game da cutuuka na iya zamowa al’amari na al’ada musamman idan cututtukan sun yi yawan ko kuma ba a san su sosai ba, wasu daga cikin dalilan dake haifar da faɗakarwa game da cutuuka sun haɗa da: na farko rashin fahimta, idan mutane ba su fahimci yanda cututtuwa ke yaɗuwa ba, ko kuma ba su san yanda za su kare kansu suna zama masu cikin tashin hankali. Na biyu kasar labarai, labarai na iya ƙara yawan tashin hankali game da cututtuka musamman idan labaran sun fi mayar da hankali kan abubuwan da za su faru, na uku matsalolin tattalin arziki, idan muatne suna fama da matsalolin tatalin arziki suna iya zama masu tashin hankali game da yadda cututtuka za su shafe su, na huɗu tarihin cututtuka idan al’umma za su zaci cututtuka masu tsanani a baya suna iya zama masu tashin hankali game da sake dawowa. Yadda za a shawo kan faɗakarwa game da cututtuka na farko samun bayani daga majiyoyi masu aminci, yakamaata a nemi bayanai daga majiyoyi ko hukumar lafiya ta duniya wato who, na biyu fahimtar yadda cututtuka ke yaɗuwa, fahimtar yanda cututtuka ke yaɗuwa, na iya taimakawa wajen rage tashin hankali, na uku ɗaukar matakan kariya, ɗaukar matakan kariya kamar yin rigakafin cututtuka na iya taimakawa wajen rage tashin hankali, na huɗu tuntuɓar kwararun idan kuna da wata tambaya ko damuwa ya kamata ku tuntuɓi kwararrun lafiya, idan kuna da wata tambaya ko ƙarin bayani ka da ku yi shakka. Na gode.

Ciwon ƙwai wanda aka fi sani a turance Pcos. Shi wannan ciwon ƙwai na maihaifa cut ace da ke shafar mata da suka kai shekarun haihuwa. Yana haifar da rashin daidaiton jinin al’ada, rashin haihuwa da yawaitar sinadarin androgen. Alamomin wannan ciwo na ƙwai, mahaifa sun haɗa da rashin daidaiton jinin al’ada, na biyu yana saka nauyin jiki da ƙiba, na uku yana saka yawaitar ƙuraje a fuska, na biyar yana saka yawan yalwan gashi, gashi yai ta fito wa mace yana ƙaruwa, na biyar yakan saka mace ta samu sanƙo ta rinƙa yin sanƙo irin na maza. Na biyar kuma yana haifar da ƙuraje a bakin mahaifa. Abubuwan da suke kawo wannan cutar ƙwan mahaifa sun haɗa da godo. Akan yi gadon ita wannan cuta. Na biyu shi ne rashi daidaiton sinadari a jiki, na uku akwai juriya da rashin karɓan insulin a jiki, rashin yawaitar insulin a jiki. Na huɗu akwai aukuwar yanayi na muhalli, yanayin muhallin da ka taso yanayin abincin da kuke ci a gurin da kake da wasu abubuwa. Abubuwan da Pcos yakan haifar akwai rashin haihuwa, yana hana mace ta haihu, na biyu yana yawan saka zubewar juna biyu, wato mace ta dinga yawan yin ɓari, zubewar ciki. Na uku yana saka mace ta samu ciwon siga a yayin da take da ciki. Wato duk lokacin da mace ta samu juna biyu, sai ka ga an je an yi gwaji an ce tana da cutan siga, idan kuma ta riga ta haihu sai a ce babu wannan cuta. Na huɗu yana saka ciwon zuciya, yana haifar da ciwon zuciya, sannan kuma yakan saka mace ta faɗa cikin cutar damuwa. Yadda akan magance wannan cuta ta ciwon ƙwan mahaifa, akwai amfani da magungunan tsarin iyali, don a daidaita jinin al’ada, na biyu akwai yanayi canje canjen salon rayuwa, mutum ya canja yanayi abinci shi, ya dinga yawan motsa jiki don ya rage ƙiba da nauyi. Sa’annan hanya mafi inganci shi ne mutum in ya ga wa’innan alamun, na wannan ciwon shi ne ya garzaya asibiti domin ya samu likitoci, don a mai gwaje gwaje a bas hi magani.

Shirye-shirye don yara. Shirin yara shi ne tsari na tunani da aiki da iyaye ke yi don tabbatar da cewa yara suna da kyakkyawan rayuwa. Ya shafi dukkan ɓangarori na rayuwar yaro, daga lafiya, da ilimi; zuwa cigaba na tunani; motsa jiki da kuma ta zamantakewa. Abubuwan da shirin yara ya ƙunsa, akwai lafiya. Yana da kyau a kula da lafiyar yara, kamar riga-kafin cututtuka. Yin rigakafin yara da kula da lafiyarsu. Na biyu, akwai abinci mai gina jiki. Tabbatar da cewa yara suna samun abinci mai gina jiki, ɗaya daga ciki da ya dace da girmansu. Kula da lafiyar haƙori na yara. A tabbatar yara suna wanke haƙorinsu a ƙalla sau biyu a rana. Abubu, abu na biyu, sh ine ilimi. Kamar ilimi na yara da kullum, tallafa wa yara a cikin karatunsu a yau da kullum, don su san, don su samu ilimi mai inganci. Hakan zai yi matuƙar tsari a rayuwarsu, kuma za su samu rayuwa mai inganci. Wasanni, wasanni a tunani. Ɗaukar yara a wasanni na tunani, kamar su wasan na'ura, na'uran kwamfuta, tallafa musu cikin ayyukan ƙirƙira, kamar zane-zane da rubutu da kuma kiɗa; ɗaukar yara ayyukan waje kamar tafiya, hawan keke, da wasa a waje; ɗaukar yara a ayyukan al'umma kamar taimakon al'umma. A sannan kuma da karfafa dangantaka mai karfi tsakanin iyaye da yara. Shirin yara ya kamata ya zama, kowane yaro bisa ga buƙatunsa na musamman. Dole ne iyaye su yi aiki tare don tabbatar da cewa, yara sun, yaransu sun samu goyan baya da suke buƙata. Shirin yara ya kamata ya cigaba da wanzuwa a duk lokacin da yara suke girma. Na gode. Da fatan za kui amfani wajen shawarwari don shirya ma yara, na gode.

Kulawa da yawan abinci, kula wa da yawan abinci na nufin kula da yawan abinci da ake ci a lokaci guda. Yana da matuƙar mahinmanci wajen kula da lafiyar jiki musamman ma in ana son rage nauyi, ki kiyaye shi muhinmanci kula da girman abinci na ɗaya rage nauyi, idan ana so a rage nauyi kula da girman abinci yana da mahinmanci sosai, yana taimakama jiki ya ƙone ƙarin adadin kuzari fiye da yadda ake karɓa. Na biyu kiyaye lafiya, kiyaye lafiya cin abinci ɗaya da ya fi ƙarfin buƙatan jiki yana iya haifar da cututtuka daban-daban kamar su hawan jinni, ciwon sukari da kuma ciwon zuciya, na uku kula da girman abinci, yana taimakawa wajen rage matsin jini da kuma wajen inganta matsin jiki da kuma ƙarfin jiki, yadda ake kula da yawan abinci, na ɗaya amfani da kwano me ƙanƙanta, na biyu a raba abinci zuwa ɓangarori daban-daban a lokacin cin abinci, na uku a yi amfani da ma’aunin abinci kamar su ma’aunin cokali da kuma kofi don auna yawan abinci, hanya ta huɗu shi ne shan ruwa kafun cin abinci, hanya ta biyar a rage cin abnci me gishiri, hanya ta shida a dena cin abinci a gabn talabijin ko wayan salula don haka yana ya haifar da cin abinci me yawa ba tare da an sani ba. Kula da yawa na abinci yana da matuƙar muhinmanci wajen kula da jiki ya kamata a ƙoƙari don a kula da yawan abinci da ake ci kullum. Na gode.

jama'a barkan mu da wannan lokaci maudu'in mu na yau shine kula da jikin mata bayan haihuwa kula da jikin mata bayan haihuwa yana da matuƙar muhimmanci ɗan dawo da jiki zuwa yanayinsa na al’ada don kuma hana kamuwa da cututtuka ga wasu daga cikin muhimmin abubbuwa da za ai la'akari da su na ɗaya tsaftar jiki a yi wanka a kai a kai da ruwa maitsarki a mayar da hankali sosai kan tsaftace yankin al’aura sa’annan a yi amfani da ruwan ɗumi da sabulun da ba shi da ƙanshi a canza kayan shafawa a kai a kai tsaftace yankin haihuwa a wanke yankin haihuwa da ruwa maitsarki bayan kowane fitsari ko bayan gida a dinga shayar da ruwa maitsarki a hankali a yankin haihuwa daga gaba zuwa baya sa'annan a guji amfani da sabulu a kai tsaye a yankin haihuwa hanya ta biyu shine cin abinci abinci mai gishiri ƙalilan a guji cin abinci mai gishiri ƙalilan don rage kumburin jiki sa'annan cin abinci mai gina jiki kaman suʤ ‘ya’yan itatuwa kayan nama don ƙara ƙarfin jiki sa'annan shan ruwa mai yawa don hana kamuwa da cututtuka na taimakawa wajen cire sharar jiki sa'annan a dinga shan madara idan mace tana shayarwa ya kamata ta ci abinci mai gina jiki sosai don samar da ruwan nono mai inganci hanya ta uku shine hutawa ishashshen hutu a yi ƙoƙari don a samu ishashshen hutu da kuma bacci sa'annan a rage yin ayyuka masu nauyi a guji ɗaukan abu mai nauyi har sai an samu lafiya sa'annan na huɗu shine kula da lafiyar jiki duba likita da ziyartar likiƙta a kai a kai don duba lafiyar jiki da kuma tabbatar da cewa babu matsala magunguna a sha magunguna da likita ya rubuta a kan lokaci sannan lafiyar hankali a rage damuwa a yi ƙoƙari don a rage damuwa don da kuma jin zafin zuciya sa'annan a nemi tallafi daga gurin iyalai da abokai kula da jikin mata bayan haihuwa yana da matuƙar muhimmanci don dawo da lafiyar lafiyar jiki da kuma hana kamuwa da cututtuka ya kamata a yi ƙoƙari don a bi waɗannan shawarwari don samun lafiya mai kyau

Jama’a barkanmu da war haka. Maudu’inmu na yau, shi ne shirye-shirye don haihuwa. Shiri don haihuwa yana da mutukar muhimmanci don tabbatar da lafiyar uwa da kuma jariri. Ga wasu daga cikin muhimman abubuwa da za a yi la’akari da su: Na farko, kula da lafiyar jiki. A duba likita a kai-a kai a lokacin ɗaukar ciki don tabbatar da cewa komai yana tafiya daidai. Sa’annan a ci abinci mai gina jiki kamar su `ya`yan itatuwa, kayan marmari, nama, da kuma madara don samar da abinci mai gina jiki ga jariri. A sha ruwa mai yawa don hana kamuwa da cututtuka, da kuma taimakawa wajen cire sharar jiki. A yi ayyukan motsa jiki kamar su tafiya, da kuma yoga, don ƙara ƙarfin jiki. Sa’annan a guji shan giya da kuma shan sigari. Sa’annan, a guji shan magunguna ba tare da izinin likita ba. Hanya ta biyu shi ne sirye-shiryen asibiti. A zaɓi asibiti mai kyau da kuma amintacce, don haihuwa. Sa’annan a shirya kayan asibiti kamar su, da za a yi buƙata kamar su kayan shafawa, kayan wankan jariri da kuma kayan sakawa. A tuntuɓi likitan haihuwa don tabbatar da shirin haihuwa. Hanya ta uku shi ne shirye-shiryen ɗakin haihuwa. A tsaftace ɗakin haihuwa sosai, kafin lokacin haihuwa. Sa’annan a shirya kayan haihuwa kamar su tawul, takarda mai sha, da kuma kayan wankan jariri. Hanya ta huɗu shi ne shirye-shiryen ɗaukan jariri. A shirya kayan ɗaukan jariri, kaman su, mayafi da bargo. A koyi yadda ake ɗaukar jariri da kuma kula da shi. Hanya ta biyar shi ne shirye-shiryen hankali. A yi ƙoƙari don a rage damuwa da kuma faɗuwar gaba. Shiri don haihuwa yana da mutuƙar mahimmanci don tabbatar da lafiyar uwa, da kuma jariri. Ya kamata a yi ƙoƙari don tabbatar da lafiyar uwa, da kuma jariri. A yi amfani da waɗannan shawarwari don samun haihuwa mai sauƙi da kuma lafiya. Na gode.

Barkanmu da warhaka maudu’in mu na yau shi ne kare kai daga kamuwa da cututtukan asibiti, kamuwa da cututtukan asibiti yana iya kamuwa amma akwai matakan da za a iya bi don rage haɗarin kamuwa da su. Ga wasu daga cikin muhinman abubuwan da za a yi la’akari da su na farko tsaftace hannu, a wanke hannu akai-akai da sabulu da ruwa me kyau ko kuma a yi amfani da maganin kashe kwayoyim cuta, sa’annan a wanke hannu kafin da bayan ziyarar marasa lafiya sannan a wanke hannu kafin kuma bayan cin abinci sa’annan a wanke hannu bayan amfani da bayan gida, hanya ta biyu shi ne kula da tsafta a dinga yin wanka akai-akai da ruwa da kuma sabulu masu kyau, sa’annan a dinga canza kayan shafawa a kula da tsaftan muhalli na asibiti. Hanya ta uku shi ne binciken lafiya na yau da kullum, a sha magunguna daidai gwargwado kamar yadda likita ya rubuta, sa’annan a kammala shan magani har a ji sauƙi, hanya ta huɗu shi ne abinci a me gina jiki don ƙara ƙarfin jiki sa’annan a sha ruwa me yawa don hana kamuwa da cuta, sannan a yi ƙoƙari don rage damuwa da jin zafi. Hanya ta biyar shi ne tattaunawa da ma’aikatan likita lafiya, a tattauna da ma’aikatan lafiya game da matakan da za a bi don kare kai daga kamuwa da cututtuka a sibiti, bin waɗannan matakai na iya taimakawa wajen rage haɗuran kamu wa da cututtuka a asibiti, a yi ƙoƙari a bi waɗannan shawarwari don samun lafiya. Na gode.

Jama’a barkanmu da warhaka maudu’imu nayau shi ne rigakafi na cutan cizon sauro, cutan cizon sauro cuta ce me haɗari wanda sauro yake yaɗawa, don kare kanmu da iyalinmu daga kamuwa daga wannan cuta akwai wasu matakai da za mu iya ɗauka. Na farko gida kafin cutan cizon sauro a yi anfani da gidan sauro me magani ko kuma a saka safa don kare jiki daga kamuwa da zazzaɓin cizon sauro, sa’annan a sanya tufafi masu tsawo da kuma safa yayin bacci don kare kai daga cizon sauro. Sannan a tsaftace muhallin don hana tarin ruwa da kuma hana sauro yin kiwo, sannan a shayar da yara magungunan rigakafin cizon sauro kaman yanda likita ya ba da shawara a yi anfani da maganin. Kasha sauro cikin gida da kuma a waje idan an fara jin alamun cutan cizon sauro ko zazzaɓi, ciwon kai da kuma ciwon jiki, a duba likita nandanan. A sha magungunan da likita ya rubuta a lokaci, sa’annan a kammala shan magani har sai bayan an ji sauƙi, a ci abinci me gina jiki don ƙara ƙarfin jiki. Rigakafi da kuma maganin cutan cizon sauro, yana da matuƙar mahimmanci don kare lafiyarmu ya kamata a yi ƙoƙari don a bi wayannan shawarwari don hana kamuwa da wannan cuta kaman yanda Bahaushe ke cewa rigakafi dai tafi magani, idan kunni ya ji gangan jiki ya tsira. Na gode.

Jama’a barkanmu da wannan lokaci. Maudu’inmu na yau, shi ne sanarwa, sanarwar lafiya ta jama’a. Sanarwar lafiya ta jama’a, su ne saƙwanni da ake watsawa ga jama’a don inganta lafiyarsu. Waɗannan saƙwanni na iya zama game da, na farko, rigakafin cututtuka. Kamar yadda za a kare kai daga cututtuka kamar su Covid 19, mura, da kuma zazzaɓin cizon sauro. Na biyu, maganin cututtuka, kamar yadda za a gano da kuma yadda za a magance cututtuka kamar ciwo sikari, hawan jinni, da kuma cutar ƙanjamau. Na uku, don tabbatar da lafiyar al’umma. Kamar yadda za a inganta lafiyar al’umma gabaɗaya, kamar lafiyar mata da yara, tsafta da kuma lafiyar muhalli. Sanarwar lafiya ta jama’a ana watsa su ne ta hanyoyi da dama, kamar su, na farko, watsa shirye-shirye a rediyo da talabijin, da talabijin, don batun lafiya, don tattauna batun lafiya. Sa’annan buga labarai da tallace-tallace a kan batutuwan lafiya a cikin jaridu da mujallu. Sannan akan watsa bayanai a kan lafiya a shafuffukan yanar gizo da kuma kafofin sada zumunta. Sannan gudanar da tarurruka na jama’a, don wayar da kan jama’a game da batutuwan lafiya. Muhimmancin sanar da lafiya ta jama’a sun haɗa da, na farko sukan inganta lafiyar jama’a ta hanyar wayar da kan jama’a game da batutuwan lafiya. Sannan, sukan rage yawan kuɗin kiwon lafiya ta hanyar taimakawa wajen hana cututtuka yaɗuwa. Na uku sukan inganta rayuwa ta hanyar inganta lafiyar al’umma. Ya kamata a zama masu bi da kuma sauraron shirye-shirye, a kan lafiyar jama’a, domin an ce, ‘lafiya jari ce’.

Jama’a barkanmu da warhaka, maudu’inmu na yau shi ne halayyan mutane game da ɓarkewan cututtuka, lokacin da cututtuka suka ɓarke a wata al’umma halayyan jama’a na iya bambanta wasu daga cikin halayyana da aka saba gani sun haɗa da na farko ɓarkewan cututtuka na iya haifar da tsoro da firgici a cikin jama’a mutane na iya fargaba game da kamuwa da cutar musamman idan ba a san yadda za a shawo kanta ba. Na biyu wasu mutane na iya rashin amincewa da hukumomin dake da alhakin yaƙi da cutar kamar ma’aikatan lafiya da gwamnati, wannan rashin amincewa na iya haifar da jinkiri da jinkirin bincike da kuma yaƙi da cutar, sa’annan yaɗa jita-jita da labarai na bogi wanda ke haifar da tashin hankali da kuma tsoron a cikin zukatan mutane. Sannan yana haifar da matsaloli na tattalin arziki kamar rashin aiki da kuma raguwar yawon buɗe ido. Yadda al’umma za ta yi martani ga ɓarkewan cututtuka, na iya haifar da faruwar jituwa da kuma fahimtan juna, hukumomin da ke da alhakin yaƙi da cututtuka na iya taimakawa al’umma da shawo kan tsoronta ta hanyan faɗakar da jama’a game da cutar, sannan ba da bayanai masu inganci game da cutar ciki har da bayanin bincike da kuma magani, sannan tunkarar jajuna da al’umma don amsa tambayoyin su da kuma shawo kan tsoronsu, nuna jagoranci wajen yaƙi da cutan idan al’umma ta yi aiki tare da hukumomin dake alhakin yaƙi da cututtuka, za a iya shawo kan ɓarkewan cututtuka cikin sauri kuma cikin kwanciyar hankali. Na gode.

Jama’a barkanmu da war haka yau zamu tattauna ne akan yadda zamu rage al’amuran wariya game masu cuta ko kuma masu fama da lafiyar hankali. Al’amuran wariya gameda lafiyar hankali shine yadda ake kollon mutane da dama da matsalolin lafiyan hankali, a matsayin marasa lafiya, marasa daraja masu hatsari ko kuma masu laifi. Wannan yana haifar da tsoron naiman taimako yana hana mutane samun kulawar da suka dace da kuma ƙara taɓarɓarewar lafiyar su. Dalilin al’amuran wariya wa ‘yan’ nan dalilai sun haɗa da yawancin al’umma basuda cikakken ilimi game da. game da lafiyar. Na biyu wasu al’adu da al’ada na iyya ɗaukan matsalolin lafiyar hankali a matsayin rohanai ko kuma sakamakon aljannu. Na uku tsoron yadda za a yadda za'a ai kallon mutanen dake fama da matsalan lafiyan hankali na iyya haifar da wariya. Na huɗu rashin isashshen bayanai da wayar da kan jama'a gameda lafiyar hankali na ƙara taɓarɓarewa na kara tabarbarewar al’amuran wariya. Yadda zamu rage al’amuran wariya. Ya ƙunshi yaɗa bayanai gameda lafiyar hankali ta hanyan shirye shiryen na radiyo, talabijin, kafofin sada zumunta da kuma tarurruka. Hanya ta biyu shiryeshirye a makarantu, wuraren ibada da kuma al'ummomi dan wayar da kan jama’a gameda lafiyar kwakwalwa. Na uku hana wariya a wuraren aiki makarantu da kuma al’umma. Sa’annan tallafawa mutanen dake fama da matsalolin lafiyar hankali ta hanyar samar musu da goyan baya, ga dangi, da abokai, da kuma al’umma. Yadda labarum nasara gameda mutanen da suka ware warke daga matsalolin lafiyar hankali. haka in aka yaɗa waɗannan labarurukan nasara yana iyya ƙara rage wariyar. Sa’anan jagoranci daga hukumomi da kuma masu ruwa da tsaki, wajen karkatar da hankali kan mahimmancin lafiyar hankali. Dole ne mufahimci cewa lafiyar hankali yanada mahimmanci Kaman lafiyar jiki, yanada kyau munaimi taimako idan muna fama da matsololin lafiyar hankali. Nagode

Barkanmu da warhaka, yau zamu tattauna ne kan mahimmanci duba lafiya akai-akai. Duba lafiya akai-akai shi ne ziyartar likita ko asibiti don duba lafiyar jiki da tunani a lokuta-lokuta, ko da kuwa ba a ji zafi ba ko kuma rashin lafiya .Mahimmancin duba lafiya akai-akai ya ƙunshi, duba lafiya akai-akai yana taimakawa wajen gano cututuka a farkon bayyanansu, wannan yana bada damar samun magani da wuri wanda zai iya inganta warkewa, da rage yiwuwar rikitarwa. Wasu cututukan basa nuna alamun bayyana a farkon baiya nan su. Duba lafiya akai-akai yana taikawa wajen kiyayye cututuka irin su hawan jini, ciwon sukari da kuma cututukan daji. Sa’annan likita zai iya bada shawarwari kan yanda za a inganta lafiya, kamar yadda za a ci abincin mai gina jiki, motsa jiki da kuma daina shan ta, sannan zai kuma iya bada jagorancin kan yadda za a kiyayye lafiya, kamar yadda za a yi rigakafin cututuka, yadda za a duba lafiya akan. Sa’annan ziyartar likita, likitan gida ko asibiti akai-akai. Yin gwaje-gwaje na yau da kullum kamar su gwajin jini da fitsari. Sa’annan aiki tare da likita don tsara jawadawalin duba lafiya. Duba lafiya akai-akai ba wai kawai don magance lafiya bane, don kiyayye lafiya da inganta rayuwa. Yana da mahimmanci ayi aiki tare da likita don tsara jadawalin duba lafiya daya dace da bukatun kowani mutum. Na gode.

Jama’a barkan mu dawar haka. yau zamu tattauna ne akan hanyoyin shaƙatawa. Hanyoyin shaƙatawa sune hanyoyin da zasu taimaka maka wagen rage damuwa da tashin hankali a jinka da tunaninka, suna da amfani sosai ga mutanen da sukejin damuwa ko kunya ko kuma tashin hankali. Ga wasu daga cikin hanyoyin shaƙatawa na yau da kullum. Na farko akwai numfashi mai zurfi, wannan ya shifi yin numfashi mai zurfi a hankali daga cikin ciki wanda zai iya taimakawa kwantar da tsarin jijiyoyin jiki. Hanya tabiyu shine shaƙatawar tsoka wannan hanyar ta shafi matsewar sannan a sassan jiki daban wanda zai taimaka wajen sakin hankali. Hanya ta uku shine tunani wannan aikin ya shafi mayar da hankali kan numfashi ko kuma maimaita kalma wanda zai iya taimakawa wajen kwantar da hankalai da rage damuwa. Hanya ta huɗu yoga wannan hanyan nada tarihi ya haɗa damatsayi da motsa jiki da numafshi da kumatunani wanda zai taimaka wajen inganta sassan jiki ya ƙaƙarfi da kuma daidaito da kuma rage damuwa. Sai hanya a biyar taici, wannan fasaha ta yaƙi, ta shaƙatawa wanda aka ƙirƙirota a ƙasar sin ittace nau’in mai laushi wanda ya shafi motsa jiki mai sannu a hankali wanda zai iyya taimakawa wajen inganta daidaito haɗin guiwa da kuma sassauci da kuma rage damuwa. Waɗannan sune kaɗan daga cikin hanyoyin shaƙatawa da zaka iyya gwadawa. Yanada mahimmanci a sami hanyar da tafi dacewa da kai kuma ayi amfani da itta akai akai. Hanyoyin shaƙatawa na iya masu amfani sosai wajen magance damuwa da inganta lafiya dajin daɗin rayuwa gaba ɗaya. Nagode.

Jama’a barkanmu dawar haka yau zamu tattauna ne akan abubuwan da kamata a duba don samun ingattaccen bayani gameda lafiya. Yana da matuƙar mahimmanci a samu ingantaccen bayani gameda lafiya. Dan hakan yana taimaka mana wajen fahimtan jikin mu mukiyaye jikin mu daga kamuwa da cututtuka kuma musan yanda zamu magance jikin mare lafiya. Amma ba dukkanin bayanan da muke samu bane gaskiya dan haka yanada mahimman musan yanda zamu gano ingattatun majiyoyin bayanan lafiya, ga wasu abubuwa ko kuma kajiyoyin lafiyan da yakamata muyi amfani dasu. Na farko shine muga likita, likitoci jami’an lafiya da kuma ma’aikatan jinya sunemanyan majiyoyin ingattacen bayani game da lafiya, sunada ilimi da kuma kwarewa dan bada shawarwari da kuma. Hanya ta biyu shine kungiyoyin kiwon lafiya. Kungiyoyin kiwon alfiya Kaman ret kuros da kuma sauran kungiyoyi masu zaman kansu sunada mahimman ayyuka game da wayar da kan jama’a, suna kuma bada taimakon kiwon lafiya. Hanya ta uku shine cibiyoyin kiwon lafiya, cibiyoyin kiwon lafiya Kaman asibitocin kuɗu, asibitocin gwamnati da kuma cibiyoyin kiwon lafiya na al’umma sunna da ma’aikatan lafiya dake bada ingantaccen bayani game da lafiya. Hanya ta huɗu shine shawarwari daga amintattu. Amittatun shafukar yanar gizo da keda ingancin bayanai game da lafiya, ya nada mahimmanci a duba shafin ya fito daga tushe mai aminci Kaman cibiyoyin kiwon lafiya, kungiyoyin kiwon lafiya ko kuma hukumomin gwamnati. Yanada mahimmanci a kula da duk bayanin da aka samu a shafukan yaɗa zumunta ba dukkanin bayani da aka samu a waɗannan bane na daskiya ko kuma dai. Ya nada kyau a lura ko bayanin ya fito daga tushe mai aminci kafin a yaɗashi idan kanada wata tambaya gameda lafiya, yana da kyau ka tuntuɓi likita ko kuma jami’a kiwon lafiya sunna iyya baka ingattacen bayani da kuma shawarwari.

Jama’a barkan mu da war haka, yau za mu tattauna akan haƙuri da juna ba tare da la’akari da ɓangaren addini ba a asibiti. Haƙuri da juna yana nufin mutane da suka zo asibiti domin kula da lafiyarsu su yi aiki tare da juna ba tare ba tare da la’akari da addinin da suke bi ba, wanna yana nufin: babu nuna bambamci duk marasa lafiya ko musulmi ne ko kirista ko kuma mabiyin wani addini za a kula da shi dai-dai, babu wariya ko nuna bambamcin addini, na biyu, girmama al’adun juna: asibiti wuri ne na mutane daga al’ummomi daban-daban ya kamata a girmama al’adun juna musamman ma wanda suka shafi lafiya da aiki, na uku, shirye-shiryen kulawa; asibiti ya kamata su yi shirye-shiryen kulawa ga marasa lafiya bisa ga al’adun su kamar yadda ya dace, misali idan mace musulma ce ta buƙaci likata mace, ya kamata a yi ƙoƙarin samar mata da likita mace, na huɗu haɗin gwiwa: ma’aikatan asibiti marasa lafiya da iyalansu, ya kamata su yi aiki tare domin samar da mafi kyawun kulawa ga marasa lafiya wannan haɗin gwiwa zai fi sauƙi idan akwai haƙuri da juna bisa ga addini, haɗin kan ɓangarorin addinai, yana matuƙar tasiri ba ma asibiti tsari kadai ba ako’ina hakan shi bada daman yadda za a kula da juna kuma a sami kulawa mai aminci, zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki.

Jama’a, barkanmu da warhaka, yau za mu tattauna ne game da girmama zaɓin mara lafiya. Mene ne haƙƙin mara lafiya, ɗaya daga cikin haƙƙin mara lafiya shi ne ‘yancin zaɓi. Wannan yana nufin mara lafiya yana da daman shirya yanda ake kula da lafiyansa. Me ya sa ya kamata mu girmama zaɓin mara lafiya? Yakamata a girmama zaɓin mara lafiya saboda mara lafiya na iya samun bayanai game da yanayi lafiyarsa da sawu majiyoyi. Mara lafiya na iya fahimtan yanayi lafiyarsa fiye da yadda muke zato. Sa’annan, zaɓin mara lafiya na iya shafan yadda suke rayuwa, sannan zaɓin mara lafiya na iya dogara ne akan imani kulawa da al’adunsu. Yanda za a girmama zaɓin mara lafiya? Za a girmama zaɓin mara lafiya ta hanya kamar na farko, bayyana dukkanin zaɓuɓɓukan da ake da su a sarari, hanya ta biyu, tabbatar da mara lafiya ya fahinci dukkan bayanai. Na uku, tallafa wa mara lafiya yayin da suke ɗaukan shawara. Na huɗu, girmama duk wannan zaɓin da mara lafiya ya ɗauka. Har ma ba shi zaɓin da likitan yake so ba, abu mai mahinmanci shi ne in mara zaɓin mara lafiya yana nufin ba za ba, yana nufin ba za mu ba da su shawara ba ne. Dole ne mu bada mafi zaɓin kulawa da mara lafiya, duk da zaɓin da suke ɗauka. Na gode.

Jama’a barkanmu da warhaka. Yau zamu tattauna ne akan mahimmanci mayar da martani akan gargaɗi. Fahimtar gargaɗi. Na farko yanda za a mayar da martani kan gargaɗi shi ne a fara fahimtar mene ne gargaɗi? Yanda za fahimci gargaɗi shi ne a saurari gargaɗin sosai, kuma a hankali, sa’annnan a tabbatar da cewa an fahimci abinda ake gargaɗi akai, sannan kuma idan akwai rubutu a duba shi sosai, a karanta sosai. Tsarin mayar da gargaɗi ya ƙunshi: Na farko kada ayi watsi da gargaɗin Na biyu tunanin abinda zai iya faruwa idan ba’a bi gargaɗin ba. Na uku sa’annan kuma ayi abinda gargaɗin ya umurta. Na huɗu shiryaka don abinda zai iya faruwa. Na biyar sanar da wasu mutane game da gargaɗin idan ya dace. Misalan gargadi. Na farko idan akayi gargaɗi akan cewa guguwa zata iya, za tai ƙarfi a kiyayi zuwa kusa da bishiyoyi da kuma taɓa layukan wutan lantarki. Wannan misali ne na gargaɗi. Misali na biyu shi ne, ayi hankali an rufe hanya saboda ambaliya. Wannan ma misalin gargaɗi ne. Na uku ayi hankali da wuta kada abar yara su kusanci wuta, wannan ma wani misalin gargaɗi ne. Abu mai mahimmanci shi ne shi gargaɗi ana bada shi ne don a kare mu, sa’annan kuma mayar da martani da gargadi shin a kiyayye gargaɗi nan yana nuna cewa kun damu da lafiyarmu ne da kuma lafiyar wa’inda suke kusa damu. Idan kunne ya ji, gangar jiki ya tsara.

Jama’a barkanmu dawar haka yau zamu tattauna ne kan rawarda kafofin yaɗa labarai suke takawa kan lokacin rigimar lafiya. Kafofin yaɗa labarai suna taka rawa sosai cikn yadda jama’a zasu fahimta da kuma yadda za’a maida martini a lokacin rigimar rashin lafiya ga wasu daga cikin rawar da suke takawa. Rawar alheri na farko kafofin yaɗa labarai zasu iyya yaɗa labaran cututtuka alamomin su da kuma hanyoyin kariya cikin sauƙi dan faɗakar da jama’a gameda barazanar da take tattare dasu. Na biyu zasu iyya bayar da bayanai masu inganci da kuma abin dogaro daga masanan lafiya, dan kore jita jita da kuma ƙarfafa halayayn halayen kiwon lafiya. Na uku kafofin yaɗa labarai zasu iyya ƙarfafa mutane suyi rigakafin cututtuka, kiyaye tsafta kuma su naimi kulawan likita danya zama dole. Na huɗu zasu iyya bincikawa kuma suyi rahoto gameda da gaskiya da kuma amsa idan akayi kuskure a lokacin kulawa da lafiya. sa’annan kafofin yaɗa labarai suma suna taka rawar cutarwa, ta hanya Kaman na farko labarai masu ban tsoro da kuma labarai marasa tabbas zasu iyya aiki yanda yakama ta dan kiyaye lafiyar jama’a. Na biyu maida hankali kan ƙungiyoyi ko wurare na musamman zai iyya haifar da wariya da kuma matsala a tsakanin al’umm. Rage matsalolin lafiya rikitarwa zuwa ga labarai masu saiƙi na iyya yaudaran jama’a da kuma ga masu aikin kiwon lafiya. Abubuwan daya kamata ɗauka sun ƙunshi a duk sanda a kaga wani labara na lafiya akan kafofin yaɗalabarai mai yakama ta muyi? Na farko muduba gaskiya da aminci sa’annan kuma. Na biyu tattalin arziƙi. Na uku ilimi gameda kafofin yaɗa labarai. Ta hanyar fahimta wa ‘yan’ nan rawa kafofin yaɗa labarai zasu iyya mahimmiyar rawa wajen inganta lafiyar jama’a da kuma rage illoli da rigimar lafiya ke kawowa. Nagode

Jama’a barkanmu dawar haka maudu’inmu na yau shine matsalar yaɗa labarin mai tsanani. Labarin matsalan lafiya mai tsanani shine labarin, dake ƙara girman matsalan lafiya fiye da yadda take a zahiri. Wannan yana haifarda tsoro, damuwa da kuma da kuma ɓacin rai a cikin al’umma. Misali idan a kace wani sabon cuta, ta ɓarke kuma tanada matuƙar haɗari mutane zasu iyya farajin tsoro da kuma guduwa wanda hakan na iyya shafar rayuwan su ta yau da kullum. Dalilan da sukesa wa ‘yan’ nan labaran su yaɗu na farko wasu kafofin watsa labarai suna amfani da labarin lafiya mai tsanani danjan hankalin mutane su karanta ko kuma su saurari labaran su. Sa’annan wasu ‘yan’ kasuwa suna amfani da labarin lafiya mai tsanani dan sayar da magunguna da kuma sauran kayayyaki. Sannan wasu mutane kuma suna yaɗa labarin lafiya mai tsanani dan shiga tsakani a harkokin wasu. Tasiri na labarin lafiya mai tsanani na farko labarin lafiya mai tsanani na iyya haifarda tsoro da damuwa a cikin al’umma sa’annan yana iyya sa mutane su rasa amincewa da hukumomin lafiya, sannan yana iyya shafar tattalin arzikin al’umma, sa’annan yana iyya haifar da yaɗa jijita da kuma rashin fahimtan matsalan. Yadda zamu kare kanmu daga labarin lafiya mai tsanani na farko akwai duba ko labarin yafito daga tushe na aminci sa’anan a binciki labaran daga hukumomin lafiya masu aminci, sanan kar’a yaɗa labaran da ba’a tabbaci akanshi. Sannan a kasance cikin natsuwa kuma kar’ayi tashin hankali, yanada mahimmanci ai hanakali wajen karɓan labarin rashin lafiya. Yakamata a duba tushen labarin kuma a binciki bayanan daga hukumomin lafiya masu aminci.

Jama’a barkanmu yau zamu tattauna ne akan neman izinin kafin jima’i. Izini na kafin jima’i yana nufin cewa mutum ya yarda da jima’i a fili ba tare kuma, ba tare da wani ya takura ko tilata mishi ba. Wannan yana nufin cewa mutumin da za a yi jima’i dashi yana da ‘yancin yanke shawara, kuma yana da iya cewa eh ko a’a a kowane lokaci. Muhimmanci, Muhimman abubuwan daya kamata a sani game da izinin kafin jima’i. Na farko ba’a iya ɗauka cewa mutum ya bada izini idan bai ce haka a fili ba. Sa’annan mutum na iya canza ra’ayinsa a kowani lokaci, koda kuwa ya riga ya bada izini. Na uku, baza a iya tilasta ko matsawa mutum ba ya bada izini. Sa’annan izini na iya zamawa yana iya canzawa a kowani lokaci, koda kuwa an bada shi a baya. Mene ne abinda yasa izinin jima’i yake da mahimmanci? Na farko, kowani mutum yana da ‘yancin yanke shawa game da jikinsa, sannan idan ba a samu izini jima’i ba, jima’i yana iya zama fyaɗe. Na uku Jima’i mai kyau ya dogara ga mutunta juna da kuma fahimtar juna. Sa’annan jima’i be kamata ya zama abin tilastawa kowa ba. Sa’annan kowani mutum yana da ‘yanci yanke shawara game da jikinsa. idan kuna wata tambaya game da izinin kafin jima’i kar ayi jinkiri neman taimako. Na gode.

Barka da war haka, yau zamu tattauna ne akan salolin barci, yana yin barci Salolin barci shi ne halayen da mutum ke bi a lokacin da yake barci, wannan na iya haɗawa da lokacin da mutum yake barci, tsawon lokacin da yake barci da kuma yadda yake barci. Wasu daga cikin salolin barci sun haɗa da: Na farko, barcin dare, wannan shi ne salon barci na yau da kullum inda mutum ke barci a daran rana kuma ya tashi da safe. Salo na biyu shi ne barcin rana, wannan salon barci ne inda mutum ke barci a lokacin rana, musamman bayan cin abinci. Salo na uku, shi ne barci mai tsayi, wannan salon barci ne inda mutum ke barci na tsawon sa’o’i da yawa. Sa’anan salo na huɗu, shi ne barci gajeru, wannan salon barci ne inda mutum ke da wahalar yin barci, ko kuma yakan farka akai-akai a tsakiyar dare. Mahimmanci salolin barci: Na farko akwai lafiyar jiki, samun isashen barci nada matuƙar mahimmanci ga lafiyar hankali, yana taimakawa wurin inganta tunani, rage damuwa, da kuma inganta yana yin motsin rai. Sa’annan na biyu yana kuma taimakawa wajen inganta hankali da kuma inganta aiki. Hanyoyin za a inganta salolin barci sun haɗa da: kada ayi amfani da wayar hannu kafin barci, hasken wayar hannu na iya shafan yadda kwakwalwa ke samar da melatonen, wani homon ne dake taimakawa wajen barci. Haka nan, ƙirƙira yana yi mai daɗi wajen barci kaman su, duhu, shiru, da kuma sanyi. Na uku, cin abinci mai nauyi kafin barci, na iya shafar yadda ƙwaƙwalwa ke wajen inganta ingancin barci. Idan kina da matsalar game da barci ya kamata ku tuntuɓi likitanki. Na gode.

Jama’a barkanmu da warhaka yau zamu tattauna ne akan yadda ake sarrafa damuwa ta gajiya. Damuwa na iya zama wani abu dake shafan kowa da kowa a rayuwa, yana iya bayyana a matsayin damuwa, bacin rai, rashin barci, ko kuma matsalolin jiki, kaman su ciwon kai, ko ciwon ciki. Ga wasu hanyoyi da za a iya bi don sarrafa damuwa ta gajiya. Na ɗaya motsa jiki, motsa jiki na taimakawa wajen sakin impopin wanda ke taimakawa wajen inganta yana yi da rage damuwa. Hanya ta biyu shi ne cin abinci mai gina jiki, abinci mai kyau yana da muhimmanci don kiyayye lafiyan jiki da tunani. Hanya ta uku dauki lokaci don hutawa da shaƙatawa, wannan na iya zama hanyan karanta Litattafai sauraran kusa, ko kuma yin wani abu da kuke so. Hanya ta huɗu yana da mahimmanci a samu barci mai kyau a kala sa’o’i bakwai takwas a kowace rana. Hanya ta biyar idan kuna da damuwa yana da mahimmanci ku tattauna da wani da kuke ganin shi na kusa da ku, zai iya aboki dan uwa ko kuma masanin halayyar dan adam. Hanya ta shida hanyoyin shakatawa kaman su yoga da tayci na iya taimakawa wajen rage damuwa da inganta lafiyar tunanin. Hanya ta bakwai raba lokaci da dabi’u, kasancewa tare da mutane da kuke so yana iya taimaka wajen rage damuwa da inganta jin dadinku. Sa’annan idan kuna fama da damuwa yana da mahimmanci ku nemi taimako, akwai kwararun lafiya, kwararrun masana lafiyar kwakwalwa da za su iya taimaka muku wajen kirkiran dabarun sarrafa damuwa.

yau za mu tattauna ne a kan yin hutu wato ɗaukar hutu yin hutu yana da muhimmanci don kiyaye lafiya da inganta aiki lokacin da mu ke yin aiki ba tare da hutu ba yana iya haifar da gajiya rage ƙarfin aiki da kuma ƙara damuwa ga wasu dalilan da ya sa yin hutu ya zama dole na farko yin hutu yana taimakawa wajan rage gajiya na jiki da na tunani sa’annan lokacin da kuka dawo daga hutu za ku iya mai da hankali sosai kuma ku fi yin aiki da kyau na uku yin hutu na iya taimakawa wajan inganta lafiyar jiki da na tunani sa’annan idan kun yi hutu ku tabbatar da cewa kun yi hutu gaba ɗaya ku kashe wayar ku da komfutar ku da komfutar tafi da gidanku kuma ku nisanta kanku daga aiki sa’annan yin amfani da lokacin hutu don yin abinda ku ke so wannan na iya zama ta hanyar karanta littattafai sauraren kiɗa ko kuma kasancewa tare da mutanen da ku ke so ku tabbatar da cewa ku na samun isasshen bacci yayin hutunku yin hutu na iya zama da wahala a wasu lokutan amma yana da muhimmanci don kiyaye lafiya da inganta aiki sosai da sosai na gode

Tarin fuka, tarin fuka cuta ce mai saurin kamuwa da take shafan huhu, ƙwayar micro bakteriyam taba kulosis ke haifar da ita. Tarin fuka yana yaɗuwa ta hanyar iska lokacin da mutum ya kamu da cutar tarin fuka na hunhu ko maƙogaro ya yi tari ko atishawa, mutanen dake kusa na iya numfashi cikin wa’inna ƙwayoyi kuma su kamu da cutar. Alamomin cutar tarin fuka sun haɗa da: Na farko, tari mai zafi wanda ya ɗauki makoni uku ko fiye da haka ana yinsa. Na biyu, tari da jini ko kuma yin kaki mai zafi. Na uku rashin ƙarfin jiki. Na huɗu, rashin nauyi wato mutum zai rame, rama. Na biyar, rashin cin abinci, sanyi, da kuma zazzaɓi. Na shida, akwai gumi, yawaita yin gumi da dare. Idan kana tsammanin ka kamu da tarin fuka, yana da muhimmanci kaga likita nan da nan. Ana iya magance tarin fuka da maganin rigakafi, amma yana da mahimmanci asha dukkan magani kaman yadda likita ya bada umurni. Idan ba’ayi maganin tarin fuka ba zai ya janyowa mutum mutuwa. Hanyoyin da za a yi amfani dasu wajen hana tarin fuka sun haɗa da, Na farko, a gwada ku don sanin kuna da tarin? Sa’annan na biyu, rufe bakinku da hancinku alokacin da kuke yin atishawa ko tari. Sa’annan wanke hannayenku akai-akai, musamman bayan yin tari ko atishawa. Na huɗu, akwai yin alluran tarin fuka. Ana kiran rigakafin tarin fuka (VCJ) idan kana da tarin fuka ku tattauna da likita, za su iya baku ƙarin bayani.

Jama’a barkanmu da warhaka, yau zamu tattauna ne akan yadda ake tari, tari wani aiki ne na jiki mai muhimmanhci wanda take taimakawa wajen cire abubuwa marasa kyau daga hanyoyin nunfashi, ga yadda tari yake faruwa, na farko gane matsala lokacin da wani abu ya shiga hanyoyin nunfashi kamar su kura, hayaki ko kuma wani abu mai guba jikinmu zai gane shi, sa’annan na biyu saƙon gaggawa jikin mu zai aika saƙo zuwa ƙwaƙwalwa wanda zai sa a fara tari, na uku nunfashi mai zurfi da farko zamu yi nunfashi mai zurfi don shigar da iska mai yawa cikin huhu bayan haka, na huɗu rufe hanyoyi, hanyoyin nunfashi kamar su murya da kuma hanyar iska zasu rufe, na biyar matsi, jijiyoyi na jiki da kuma kirji za su yi ƙokari dan kara matsin namba a cikin huhu, sa’annan mataki na shida fitowar iska, da sauri hanyoyin nunfashi zasu buɗe kuma iska zasu fita da karfi tare da kowane abu da ke tayar da tari, mataki na baƙwai maimaici, idan har abun da ya tayar da hankali bai fita ba jikin mu zai maimaita wannan aiki har sai abin nan ya fita, wannan shi ne yadda ake tari, tari yana da matuƙar muhimmanci don kare hanyoyin nunfashi da daga abubuwan da ke tayar da hankali.

jama`a barkan mu da war haka yau zamu tattauna ne a kan yadda ake maganin “syphilis” “syphilis” cuta ce ta jima`i da ake iya warkarwa idan an fara magani da wuri, maganin na da tasiri sosai idan aka fara shan maganin da wuri, na farko akwai mahimmancin bincike dole ne ayi gwajin jinni don tabbatar da cewa mutum yana da “syphilis” sa`annan na biyu, ana ba mutum magunguna watau su “anti syphilis tick anti biotics” ne ake amfani da su wajen maganin “syphilis peneciline” shi ne maganin da aka fi so idan mutum bai shan baya iya shan “peneciline” za`a iya amfani da wasu magunguna kamar “difloxin ko aritomicine” sa`annan na uku yawan magani yawan maganin da ake buƙata ya dogara ga nau`o`in “syphilis” da kuma tsawon lokacin da mutum ya kamu da cutan sa`annan na huɗu mahimmancin kammalawa dole ne a kammala maganin kaman yadda likita ya umurce ko da alamun cutar sun ɓace abu mai mahimmanci shi ne magani abokin tarayya dole ne abokin tarayya na mutum a cikin watanni uku da suka gabata su kuma yi gwaji da kuma shan magani ko da basu da alaman cutar na biyu riga kafi yin amfani da “condom” a lokacin jima`i shi ne mafi kyawun hanyar kare kanka daga kamuwa da “syphilis” idan kuna zargin kun kam kun kun da “syphilis” ko nemi likita nan da nan na gode.

Jama’a barkanmu da warhaka, yau za mu tatttauna ne akan yanda abinci ke taimakawa wajen ƙara garkuwan jiki. Garkuwan jiki ita ce tsarin da ke kare jikinmu daga cututtuka, abinci mai kyau yana da mahimmanci wajen ƙarfafa garkuwar jiki, muhimman abinci da ya kamata a rinƙa ci sun haɗa da na farko ‘ya’yan itatuwa da kayan marmari, ‘ya’yan itatuwa da kayan marmari suna ɗauke da vitamin da ma’adanai dake taimakawa wajen ƙarfafa garkuwan jiki misalin vitamin A da vitamin C, zinc da seleniyom. Na biyu kifi, kifi yana ɗauke da omega 3, fatigue acid, wanda ke taimakawa wajen rage kumburi a jiki, na uku kwai, kwai yana ɗauke da vitamin C wanda ke taimakawa wajen ƙaraffa garkuwar jiki, na huɗu madara, madara yana ɗauke da vitamin da ma’adanai dake taimakawa wajen ƙarfafa garkuwar jiki, misali vitamin D da vitamin B plus. Na biyar wake da hatsi, wake da hatsi suna ɗauke da fiba da vitamin da ke taimakwa wajen ƙarafafa garkuwan jiki misali vitamin B da vitamin A. Abu mai mahimmanci cin abinci mai kyau, cin abinci mai kyau yana haɗawa da ‘ya’yan itatuwa, kayan marmari, kifi, wake, madara, wake da hatsi, na biyu shan ruwa, shan ruwa mai kyau don kiyaye jiki ya yi lafiya, na uku gujewa abinci mara lafiya, gujewa cin abinci mara lafiya kamar su abinci mai yawa mai gishiri, mai da sikari. Idan kuna da wata tambaya game da abinci mai da lafiya ku tuntubi lilita ko masanin abinci. Na gode.

Yadda miƙa ya canza tsarin tsokar jiki na Malachi Mchook. Malachi Mchook da sauran masana motsa jiki sun bayyana yanda miƙa ke canza tsokoki ta hanya da dama. Na farko, tsawaita zaren tsoka, lokacin da ake miƙa, a zahiri ana jawo zare-zaren tsoka, wannan na iya taimakawa wajen tsawaita su a hankali acikin lokaci, tsawaita zare-zaren tsoka yana haɓɓaka sassauci da yawan motsi. Na biyu, ƙara juriyar tendon, tendon sune ɓangarorin tsoka masu ƙarfi, wanda ke haɗa tsokoki da ƙasusuwa, miƙa na iya taimakawa wajen ƙara juriyar tendons, wanda hakan ma yana haɓɓaka sassauci. Na uku, haɓɓaka gudanar jini, miƙa na iya taimakawa wajen haɓɓaka gudanar da jini zuwa tsokoki, wannan na taimakawa wajen isar da iskar oxygen da abubuwan gina jiki zuwa tsokoki da kuma da kuma cire sharer cikin jiki, wannan na iya haɓɓaka aikin tsoka da rage ciwon tsokar jiki. Na huɗu, rage tensin tsoka, miƙa na iya taimakawa wajen rage tashin tsoka, rage tashin tsoka na iya haɓɓaka tsayuwa da rage haɗarin rauni. Abu mai muhimmanci, ɗumin tsokoki kafin yin miƙa, na biyu yin miƙa har zuwa inda yayi sauƙi amma baya ciwo, na uku, riƙe kowani miƙa na daƙiƙa talatin zuwa minti ɗaya, na huɗu maimaita kowanni miƙa sau biyu zuwa sau uku, na biyar sanyi, sanyi bayan yin miƙa, a ringa zama ana hutawa bayan anyi miƙa, idan kuna fama da miƙa yanada kyau ku tattauna da likitan motsa jiki ko wani ƙwararre, zasu iya taimaka muku wajen ƙirƙirar tsarin miƙa mai aminci da inganci.